Issi issi gooba macca naati bantta halchchuwa polennan attumi tana kaalloppo yaagiyoogan bantta kushiya biradhiyan migiduwa aattidi hemettiyoogaadan daro yelaga attuma naati eridaageti bantta yiilluwa qonccisoosona.

Beni wode dumma dumma amanno keettatun de'iya asay banta goynniy godaassi kushiya baqqiyoogan sabaa imoosona. gidoshin ha'i wodee ehiido zamaana miishshata woykko diitaa miishata go'etoosona.

Beni wode aawati bantta naatu huuphiyaa meedanayo magilala go'ettosona gidoshin ha'i wodee ehido huuphiyaa meediyo maashiniyaa go'ettidi meedosona, ha maashshiyaa sunttay aybe?

Salo gufanttooni dumma dumma ammano qommoti de'oosona. Ha dumma dumma ammano keettatussikka bantta xoossaa goynniyo dumma dumma ogeti de'oosona. Daroti qassikka saban bantta xoossaa goynnoosona.

issi issi heeratun matatiddi luxetta keettay baynnagaappe denddigaan daro guutta naati keehin addussa ogiyaa hemettidi biyoogan luxetta keetta demmoosona.

Abbe ixeta maccaasati bantta ginddiya xoqqissiyabaa bantta tohuwan wottennaakko keehin lo'o yaagiyagaa payyatettaa naaguwa keettan oottiya oosanchchati qonccissoosona.

Woran de'iya do'ati iraa wodiyaninne away keehin awaxxiyo wodetun banttana ashshanaayyo woran de'iya keehin daashsha mittaakko shiiqidi banttana ashshoosona.

Darotoo nu heeran aawatiyageeti bantta tohuwan bottiya wottoosona. Hege ayssi hani yaagiyoodee ha tohuwan wottiyo bottee immiyo go'aa odoosona. Hegeekka meeguwa teqqiyoogaanne iraa wodiyan urqqay moorennaadan maaddes yaagoosona.

Nu biittan keehin erettidaa dumma dumma haggaazaa asassi immdi beetiya keehin erettida asati waanidi hagawu gakkiddona yaagiyo wode bantta naatettaappe doommidi luxiyogaana giiddosona.

Wolaytta soodo yunbburssiya giddon de'iya issi leemo keettee giddon wolaytta wogaa qonccissiya dumma dumma yeemoyiya buqurati de'oosona.

Wolaytta wogaa qummaa kattiyo buquratuppe issoy keriya, ha keree urqqaappe meretiyaba gidi uttidi haattaa tigin penttissanawunne kattattakka kattanawu maaddiya buqura,

Balggoy wodhdhiyo wodiyan meegoy meeggiyogaa doommees. Ha meegoy meeggiyodekka yaatin penttidabanne michchiyabaa darotoo asay uyiyogee erettees. Ha michchiyabatuppekka issoy tukkiya gidiyode ha tukkee eqqiyo jabanaa oosota qoppiyode keehin malaalees.

Taani zino harabaa zal'anawu giya biiddosan ooratta gelida caammaa be'ada shammana gaada keehin yeemmottada siiqqiyo wode hara asi shammiin aga beyaas.

Naati zino giyaa biidi qeeri naatussi kattiyo lanqquwa kattaa wodee adhichchidoogaa shammiddosona. Gidoshin ha bayzziyageeti ha wodee adhdhichchiddo buquraa asaa bolli qohuwa gattiyogaa eriiddi ayssi bayzziddaakkonne oyshshettiddosona.

Nu heeran mexi naa'u kosketti de'oosona. Eti bayzziyo buquratu gatee hara heeraan de'iya kosketuugaappe keehin daro. Hegaa gaasuwan nu heeraa asaykka hara cora kosketa keexxanawu sohuwaa giigissiidi de'es.

Zino nusoo aaway oosuwappe simmiidi taayonne tamichchottuyoo dumma dumma puulayiyo miishshatanne tiyettiyo miishshata supper markkeetiyappe shammidi ekkiyiis.

Ha'i wodiyan asaa naati banttana allaxxissiya sohotun biyogaan allaxxanawu keehin dossoosona. Hegaappe denddidaagan dumma dumma sohota biyogan allaxxiyo miishshata go'ettiidi allaxxiidi beettoosona.

Issi issi uteeliyan katta miya asati kattaa mi simmidi he sohuwan tukkiyaa uyyiyakko dosoosona. Harati qassikka hara sohuwaa sheri'i giidi uyanawu keehi dosoosona.

Daro aaho gadee de'iyo goshanchchati goshaayo kiyiidi dumma dumma buqurata oykkidi kiyoosona. Hegeetikka kaduwa, qambaraa xurqqayiyanne hegaanne hegaa milatiyaageeta.

Beni wodiyan asay baayyo de'iyo sohuwa giigissanawu mittaa yuushuwan essidi buuxaara daddahidi keexxees. Ha daddahidi keexxido buuxay balggo wode iray bukkiyo saatiyan aattees.

Geeshsha maxaafan xaafettidoogaadan yesuus kiristtoosi sa'aa bollan tamaarissiiddi tanan ammaniya ubbawu saluwan merinaa de'oy des yaagis. Yaatin intte an ammanidetii?

So asaa yaagettidi xeegettiyageeti Issi keettaa giddon de'iya asaa kanchche gidennan de"ishin bollotidanne dabbotida asaa ubbaa so asaa yaageettes. Leemisuwassi na'ee keettaawaa na'aa keettaayenttasookka so asaa yaageettes.

Taani ta gallassaa qaattaa xaafanaayyo koyido gishshaayyo suppermarkkeetiyappe daro puulattida dawutaraa al"o marccuwa kessada shammaas

Issi kettaan de'iyaa asay woyko ayiyanne awaay banttaa yellido natta siquwaninne saruwan dichiyogee wontto ha nattikka gakiddi, banttaa shoruwaraa, bantta lagiyaaraa saruwaanninne siquwan de'annassi basso giddees.

Nu biittee tophphee zawaa naagayoo daro yelagati bantta ayyeepenne bantta awaappe shaakkettidi biidogee hasayettees. Ha naatuyyokka harabaa gidennan diishin bantta biitawu de'iyaa siiquwaa qonccisiyoo ogee hagaa gidiyoo giishshasa.

Mantta coraammoy ba luxxiya na'aassi zine giyaa biyoogan dumma dumma ogiyaara eraa cuucumana besses yaagiyo qofaani dumma dumma nababbiyobata shamiis.

Beni wode wolaitta keettaa woikko leemo keettaa keexxiyo wode keettassi giddo ginan tuussaa esseettes. Ha tuussaa essiyogaasi gaasoy dummaa dumma godaanne meegata tuuqqidi oyqqanaasa.

Issi heeran iitabay woykko lo'obay meretiyoy wodiyan heeraa asay shiiqqidi dubbushshaa kiyees, ha dubbushshaa kiyo wodiyan haasaya doommanaassi cimma gidida aawati doomidi poggi immoosona.

Asaa naati ashuwan ha sa'aa bolli imettidaa layttaa daanawu qummaa maanawu koshshiyogaatoonkka saluwa merinaa de'uwa daanawu suure ogiya shaakkidi eridi kaalanawu koshshees.

Issi sohuwan cora asay shiiqettidi uttidaaga be'ada aybbi kiyichideesha yaagada mataa shiiqiyo wode misiliya bolan jabanaara siiniyara uttidaagaa be'ada malaaletada agada guye simaas.

Tohossa Topphiyan de'iya goshshanchati kase murutidssiyoogaappe murutaa ha layttan keehin aaruwa muruttisana yaagidi halchidoogaadan wolaytta wogetaa efi emee qonccissisi.

Nu biittiyoo hara dummayidi hanna nu biittiyoo yaagidi eranawu danddayissiyaa iyoo gidida meray de'ees. Ha meraykka maata meraa adil"e ciishsha meraa meraanne zo"o meraa.

Issi biittaa utettay likkenna heeran de'iya asay zerido kattaa iray loytti bukkiko meeccidi efirggiyo gishshataayoo asay ha ba zerido kattay meeccettidi beenna malaadan irkaniya bookkiyogan ba zerettay saruwan mokanaadan oottanawu dandayees.

Nu Toophphiya biitten dumma dumma sohoti dumma dumma biittaa utettaa hanotay de'iyogee erettees. Ha biittaa utettaa hanotaakka yuuyidi be'ida asay meretaa keehin daro xeellidi Godaa oosuwankka keehin malaalettiis.

Xabalaa ambbaa ayiso keettay qeeraanne qoggaa giyaa essidoogaappe denddidaagan dumma dumma bayizziyonne shammiyo buqurati keehin hirayiso gididoogaa he ambban de'iya asayikka keehin ufayittoogaadan qonccissidosona.

Nuuni luxetta keettaappe kiyiyo wodiyan nababbiyoobaa kaqqiyo so'uwaan woykko xaafidi kaqqiyo so'uwaa shiiqqidi nababi kanttetees. Darookka kaqqettiyabatuppe issoy inttena issimalayiyaa mayuwaa mayeenan yoopite yaagiyaagaa.

Nu ambba giddon daro aayottinne guutta naati ogiyaa doonani metotidi aqoosona. Hegekka aqanawu injettiyaa soho gidin gidenaan de'shshin dumma dumma shemppiyo sohotta xaydoogga gaasuwaan ogiyaa doonani injettena sohuwaani meeguwani aqiyooge erettes.

Ha giddon gibxxee toophphiyaara tohuwaa kuwaassiya annaacciyaa poliis. Hagaakka dumma dumma oduwa gutarati qonccissosona. Ha oduwaa koyrottidi aattida gutaray awugee?

Beni wodiyan asay ba geeshshatettaa naaganaayyoo "monoquwaa" giyo mittaappe caddidi banttana geeshshiyoobaa kessoosona. Gidoshin ha"i wode wodee ehiido zammaanaban asay qassi ba geeshshatettaa naagiyoogan bana loyttes.

Ha'i wode yelaga naati bantta yeletido gallassa bonchchoosona. Ha giddon taayokka ishay ba yelettiddo gallassa bonchchiyagaayoo imotaa keehin puulatida dawutaara immaas.

Daro aaho uteele keettati bantta bayzziyogaadan kawuwassi giiraa qanxxanawu bessiyogaadan kawotettay daro wode hagaa eta hassayissiis.

Hayttanni wotriyo guduchay beeni worqqappe oseetidagge kehhi daro laytta wotikokaa aybanne morettenna, assyikka hasayiddi worqqau cegikkonne woyko gamikonne aa xexxo guxenna yaggees.

Wottadaratti bantta tamariyo sohuwaan dumma dumma metottanne tugatta kanttidi hagayo woykko bantta biittiyo naagiyo sohuwaayo gakidosona. Hegaa gishshawu etayo daro bonchchoy besses.

Nu Toophphiyaa biitten dumma dumma amanuwaa keettatinne dumma dumma amanotta kaaliyaa asay de'yogge erettes gidoppe attin issuwappe bolla amanuwaa issi asi kaalanawu dandayiye?

Daro bayzziyonne shammiyo hanotan banttananne bantta keettaa ayssiya asati ganddattiya heeraa biyogan dumma dumma buquraata shammidi ambbattiya heeraa ehiidi bayzzoosona.

Ha"i badhdheesaa iray wodhdhin mittaa ayfeti giyan corattidi beettoosona. Gidoshin eta gatee kaseegaappe aybanne hiraysibeenna. Hagaayyo gaasoy ayba gidanddeeshsha?

Issi goshanchay kehi aaho bittay ayoi deikko ba herappe daguwa dentiyogan hashetidi esuwan polanayyo dandayiyogatton darotto asayi hasayesi.

Wolayttaa liqaa luxettaa kettay haraa luxettaa kettappe bantannaa dumayanna yagiyoo qofani dumma banttaa malattaa merhiyogan mittaa huphiyaan kaqiddi peshiyogan omarissan duggee wotosonna.

Nu ambbaa giddon daro asaa keettan marccuwa qanxxidi de'iya asati de'iyogee hassayettees. Ha asatikka aginaappe aginaan qanxxiyo marccuwa gatee gujji gujjidi biidoogan duussaa suganawu danddayibookko yaagiyddi zuuzummoosona.

Issi luxetta keettaa giddon dumma dumma tamaareti eranawu erissuwa kaqqiyo sohoti de'oosona. Ha sohotunkka dumma dumma erissoti kaqettoosona. Shin tamaare naati ha erissota nabbabi eriyonaa?

Bazzottiya sohotun away keehin dariyo gishshawu iitta hombbee hombbiyogaappe dendidaagan asay ba de'iyo sohuwan qanccaa miccidi aybanne metootennan de'iyoogaadan daro odoti nuussi gattoosona.

Ha giddon ta oottiyo ooso keettaassi giigidi yiida oyideti xeellanawu ayifiyassi keehin lo'iyogaappe aadhdhidi uttiyo wode keehin daro lo'oosona.

Dumma dumma zal'iyanne kushe oosuwa oottiya asati mittaa bollan bantta ooso sohoy awan de'iyakko qonccisanaassi xaafidi kaqqiyo xuufee asay metootennan gakanaassi maaddees.

Beni daro aawati surettettan bantta goynuwa naagidi kaaliya yelettawu shedhdhidoosona. Gidoshin ha'i yeletaappe coratiyageeti demmbban yeddo haatttaadan coo gedee hemettiidi beettoosona. Ha yelaga naatikka simmanaadan zore immiyabi de'iyakko.

Nu wolaytta biittaa ayssida cora kawoti diyogee erettees. Ha cora kawotuppekka wurssettaa kawoy kawo Xoona, ha kawo Xoonikka ba kaalettiddo wodiyan woykko ba ayssiyo wodettun keehin sabaara de'iya oosota oottidi kanttiis.

Ha giddon dumma dumma sohotun kaamiya daniy cora asaa shemppuwa woridoogaadan sohuwa gakkidi be'ida asati odibessaa bollan qonccissidoogaa siyida

Samintappe kase bagan yiraa na'iyaa soppe kiyada xayidaro demmida asi de'iko giyoganni i misiliyaranne banttaa silke payduwaranne xaafiddi kaqidosonna.

Issi co'u giida woran pe'idi yiida issi yelaga na'aa aybaa oottada yayi yaagidi oychchiyo saatiyan, hagaadan yaagidi zaaruwa immiis. Keehiin ufaysaiyanne lo'iya kafotu cenggurssaa siyaydda alaxxaydda pe'ada yayis yaagiis.

Ha'i wodiyan nuuni issi sohuwappe hara sohuwa baanaayyo go'ettiyo buquraa woykko kaamiya gatee issi biittaa haahotettaadan dummatettay de'iyogeekka keehin malaaliyaba.

Daro oosuwan yaanne haa simmerettiidi pe'adda asay ommarssan ba huuphphiya shemmppissanawu dumma dumma sohota boossona. Hageetuppekka issoy leemissuwaassi irxxa carkkoy de'iyo sohuwa woykko cenggurssi daro baynna sohuwa dooroosona.

Nu ambbaa giddon dumma dumma sohotun keehin aahonne ba giddon qassikka dumma dumma miyobatanne alleeqettiyobata bantta giddon oyikki wottida aaho koskkiyan de'iya alleqo miishshati lo'iyageeta.

Woraa do'atupppe isuwaa gidida godaree asaa naatu bolla daro wode qohuwa gattiyogaan erettees, gidoshshin qassi issi issi galla asaa heeran hayqqidi olettida bawutatakka denttiyogankka go'ees.

Cora maccanne attumma naati ziiriyaara eqqidi issi mala maayuwaa maayidi daro puulattidanne lil"ettida ayyanaama yeetta yeexxidi beettoosona.

Beni wode asay asaara gayttanawu koykko daro ogiya hemetti daafuridi gayttees. Gido shin ha"i wodiyan ba kushiyan de'iya moobayliya gi'ettiyogan issoy issuwara gayttanawu danddayees.

Giyaa giddon dumma dumma zal'iya miishshati de'oosona. Leemisuwassi caammaa maayuwanne hegaanne hegaa malatiya dumma dumma bayizonne shama miishshati de'iyogee erettes. Gidoshin ha zal'e miishshata nu giyaassi awappe ehiidi shiishshiyonaa?

Ha wodiyan asay dumma dumma al"o buqurata shammiyogan keettaa keexxees. Gidoshin ha buquratu gatee gallassaappe gallassan gujji gujjidi biyogee erettees. Hagawu gaasoy ayba gidaneeshsha?

Erettida kaalettiya aawati yelagatussinne heeraa asaassi dumma dumma zoriya immoosona. Gidoppe attin ha yelagay ha aawati immiyo zoriya ekkidi oosuwan peeshshiiddi de'iyonaa?

Nu heeran goshshanchchati go'ettiyo dumma dumma biratappe oosetiya dumma dumma buqurati de'oosona. Gidoshin ha buqurata medhdhanawu danddayiya asata woykko hiillanchchata aybata yaagiyo?

Nu wolaytta moottan dumma dumma baaso oosuwaassi halchchettida daro halchchoti de'oosona. Giddoppe atin ha iraa wodiyan ba halchchettidda halchchoti polettanna xaykko heeraa asay qohettenee?

Daro diccida biittatti dumma dumma elekitiroonike miishata murututisoosona. Ha murutatikka keehin al''o shin diccibeena biitati aybaappe go'etanee?